Ogu n'omuntu ari aha kiharani nabaziira nindeeba orukoba oru arikuba napimisa abantu abu arikubazirira hariho omwenda aha rubaju ajwaire akakomo aha mukono kahandikirweho ekigambo Jesus .

Nindeeba omushaija aine piki arumu navuga ashutami aha piki ajwire helemeti kwonka haruho omwirima aharuho natora haruho nk'oruho eizooba rirumu nirirenga.

Eki nekinyonyi nibakyeta enyawawa kyine omunwa muraingwa nindeeba ahikyemereire harinka amabaare agombekire sayidi eyakuriya ndebayo ebinyantsi.

Abashambi babiri bari omu kishaayi nibashamba omupiira, enyima yaabo hariyo emiti enyima y'emiti nindeebayo nindeebayo emotoka baasi

Ndeeba abaana abamwe batekire amaju ondijo ayemereire abandi bemereire ondijo ataire akacepe omukanwa ondijo nindeeba ayemereire ajwaire ekyi jacket Kya kinekye ahanikire omukono gumwe ahaiguru.

Nindeeba engaara zitungyire ahabuti obuti obundi bwijjwire obundi obussatu tibwizwire

Nindeeba empundu eshitami erimu nerya eine ekyekwitse mu ngaro eri mu kishaka enyuma yaayo n'ekishaka

Nindeeba abantu bari omu katare. Harimu abashaija harimu abakazi. Omwe omushaija asitami aha katebe wenka akwaitse wotameloni omu ngaro ajwaire jersey ya ManU abandi abashaija babiri bakwaitse aha bitookye, omwe ajwaire entarabusi y'abasiramu, ndeeba omukazi omwe ashutami aha nyanya, enyaanya, eminekye, ondijo omutsigazi naatambura.

Nindeeba enjojo erimu eyemerire enyima yaayo hariyo ekishaka hariho ekiti kiri keihembe ryayo rikukire kiri ahansi

Nindeeba ebinyaatsi ndeeba amaizi ndeeba enyanja ndeeba enjojo ziri omu maizi ndeeba obuseeri omu maizi ago harimu ebiti ndeeba obuseeri bwayo hariyo emiti nakuri enyuma ndeebayo emiti

Nindeeba sirupa ziri omu rangi ye ebendera ya Uganda ziri omu rangi erikwiragura, musaana nana erikutuukura zikwasize nka akati karimu emisuumari

Nindeeba omukazi ayebembize omwana ondiijo amukurataire omu maisho ge aineho ondiijo omwishiki abandi bari aha nkungu y'enyanja omwe ari omu nyanja ashuutamire aha bwato abandi baine obwato bwabo aha bikungu hariho obunju bw'ebibaati bikuru akandi kariho ebinyaatsi ebikuzire

Nindeeba ekinyonyi kyemerire ahampikye, eyekokoziremu nk'eibumba, yaaba ekikungu hariho ebinyaatsi enyima yabyo,

Nindeeba oruguuto rw'eitaaka harikuretwayo emotooka abantu, ndeeba amaka g'abantu, saindi emwe eriyo eka ebiiri, saindi endijo eka emwe, ndeeba emituumba, ndeeba emiiti.

Nindeeba eka y'omuntu ndeeba enyima toyileti ndeeba hariho orupiira rurikutwara amaizi, enyima ndeebayo ebideeya birimu kusasiro bipangire ahansi ndeeba haaretwayo akatimba k'esiri kakomire nk'aha bisasiro aho

Nindeeba abakazi babiri bekomire ebitambaara omu mutwe omwe ayekoreire akadeya karumu ebintu omu mutwe ndeeba omu maisho gabo harumu emitumba harumu ebikaijo ndeeba enju zabo ndeeba ahaiguru waya z'amashanyarazi .

Nindeeba omufuregye ndeebaho enju ekiju kyombekere kya amatafari kikuzire ndeeba enju emezereho omwata ndeeba ebintu binagire omu mufulegye

Nindeeba abaana bari omukirasi boona barumu nibashoma ebitabo omwe arumu nahandiika ogu ari enyuma ondiijo akwitse ekitabo ondiijo ayemereire enjuma ondiijo arumu nashoma akwitse akacumu ondiijo arumu nareeba omumaisho abandi barumu nibashamaara.

Nindeeba motoka ndeeba amaka g'abantu ndeeba eka emwe eshakiize amategura sayidi endiijo ndeeba hariho hariho omuti hariho emyenda eyanikire hariho n'endiijo eka y'omuntu.

Nindeeba oruho nirutubuuka omu nshozi ndeeba ebiti bitemirwe birimu nibigyena ndingurizayo nka kuriya ahagati y'orushozi hariyo nk'enyanja

Nindeeba omukazi ajwire gomesi akwise akaveera omugaro nk'okwiragura ari aha kanju nk'ebiti kariho MTN 300, Celtel 400

Nindeeba abaana bari aha nyanja omwana ayebembire akwitse irobo ajwekeremu ekyenyanja ajwaire kofiira owa enyuuma namwenyamu ondijo akusembayo enyuma nareeba enyuma